Linjima nima n laɣim nzani ka zaŋ so zali bi sunsuuni lala niri maa mi ŋuni pa Linjima o bi pili zipiligu ka zaŋ ninkpara n shɛbsi o liiga ka Linjima nima maa pili zipiliti ka lɛra za bi yɛanga sa.

Nachimbi ata n ʒɛ kom gbuni ka gbuni pai dibaayi ka bi niraba ayi yɛ liiga dozim dozim ka ninvuɣu gaŋ pili zipiligu ka tihi ʒɛ nimaani ka pati pati bɛ bi ni bɛ luɣu shɛli polo maa

Bidibsi anahi n bɛ kom ni n gbubi bokati nima bi so gbubila bokati nuɣso ka yɛ liiga dozim ka so pili zipiligu niraba ata maa bi kurimi ka ninvuɣu gaŋ maa ka o dabiya

So n gbubi kopu ka kopu maa nyɛ zaɣ piɛlli ka bini sabinli bɛ dinni ka pileet dibayi ka di tam o tooni ka buku dibayi gba paya ka koins pa buni maa zuɣu ka fulaawaasi gba zaasa tamya